Ameha geɖe wodó awu yibɔ geɖe dó yibɔ kple dzĩ eye geɖe hã dó kuku dze kple kuku yibɔ , wo ŋlɔnu he klɛɖe atsinu hele ɖe asi

Ame xexleme atɔ esi wodo asiwui eye wova le seƒoƒowo gbɔ kpɔm alo flawesiwo gbɔ kpɔm.

Ameha geɖewo siwo nye awusatɔwo la, wotɔ ɖe awusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã aɖe si le Kumasi la ƒe ŋkume.

Edzobibifɔku dzɔ eye eŋuwo yi newo katã le em af em e e nuto ma me la wofia keŋukeŋukeŋu. Aƒewo hã kewo ke te ɖe wo ŋu la hã fia keŋukeŋu.

Dɔwɔlawo woame etɔ̃, woame etɔ̃ sia wodo awu lɔbɔɔ yi ke va tsɔ woƒe asi kple afɔ. Wodo kuku kple gaŋkui. Wodo asiwui eye nu siawo katã wodo la akpe ɖe wo ŋu bɔ ne afɔku dzɔ la mate ɖe wo dzi nenema o.

Ame geɖewo, ŋutsu, nyɔnuwo, ɖeviwo, sukuviwo wotsɔ tɔkpo, gagba, galɔnwo heva etsikuƒe.

Yevuvi aɖe le fefefem kple eyama ƒe fefenuwo eye fefenuawo la ɖewoe nye kɛtɛkɛ eʋugã si woyɔna be amɔ́ka eye amevitukuiwo

Ɖeviwo wɔme ene wokɔ tɔkpo heva etsikuƒe le tɔ me. tɔ la me la menya kpɔ o.

Yevu ŋutsu etɔ̃ kple yevu nyɔnu eve wole asi trɔm le gakpo aɖe ŋu eye yevu ŋutsua ɖeka nɔ zikpui yi ke bafawo nɔna me yi ke keke le te. Yevu nyɔnua hã nɔ zikpui yi ke bafawo nɔna me yi ke keke le ete.

Ɖeviwo, xexlẽme nu woame adre wonɔ atrakpui aɖe dzi eye atrakpuia le xɔ ƒe exɔ aɖe ƒe axadzi alo exɔa ƒe megbe.

Nyɔnu wɔme eve kple ɖeviwo aɖe wɔme etɔ̃ yi ke wotɔ ɖe ami eŋumidzraƒe la ƒe ŋgɔ. Amidzraƒe sia eŋuwo, motow, ta va dzena woƒe ami le afi ma.

nutsu aɖe bɔbɔ eye wóle ɖeɖefia aɖe ɖem fia ameha siwó ne ƒoxlãe la

Nuɖuɖu le agba me eye nuɖuɖu sia nye watsɛ eye le watsɛ sia dzi la, abladzo le eme, koklozi le eme, e makaɖoni le eme eye egbe kple sabala kple atadi hã le edzi.

Nyagã aɖe bla ta eye wòdo dzo ɖe kropɔt me, eɖo nutɔgba dzo dzi eye wòhele enu tɔm le ami me.